Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyono yina oothingo oonde muuyuni . Ohayi longitha othingo yawo okunapa omafo nenge komano ngoka omale. Ohayi monika momahala gagamenwa.

Uunafalama woshituntila, owa simana unene moNamibia oshoka ohawu kwathele aanafaalama ya vule oku kuna iikunomwa yawo omumvo aguhe, nonando oshilongo shetu oshina uupyu unene, nenge ompumbwe yomeya .

Oondjamba iinamwenyo iinene yo mokuti mbyoka ya simana unene moNamibia. Unene tuu koshitopolwa sho kuumbangalantu shono hashi ithanwa Etosha national park. Oondjamba ohadhi li iiyimati, iipakwa yomiti, omwiidhi. Ohadhi vulu okulya iikulya oyindji noonkondo moshikando shimwe.

Uunafaalama woongombe owuli onzo yasimana noonkondo yeliko moNamibia unene tuu mokati kaanafaalama yAawambo. Oongombe ohadhi talikako ongo uuyamba . Ohadhi gandja onyama, omahini noshowoo oshimaliwa uuna tadhi landithwapo komatala nenge koMeat Co.

Oondjuhwa dhOshiwambo odha pyokoka noonkondo, nohadhi vulu okukala monkalo yombepo ya kukuta. Tadhi vulu wo okwiikongela iikulya yadho dhene, okutya ngaa omiishana nenge momiti nomomapya. Odha simana wo pamuthigululwakalo gwAawambo mokuyamba aayenda ngele ye ya.

Onguluwe oshinamwenyo sho mokuti shoka hashi monika unene MoNamibia. Onguluwe yo yene oha yili unene omwiidhi, omidhi dhiimeno, nii yimati mbyoka ya gwila pevi. Uuna tashi tondoka ohashi kala sha nika uunongo washo mo ku yelutha omushila gwasho po mbanda.

Omunongo gomapya oye omunawino ngoka ena otseyo yomuule kombinga yevi nehumitho komeho lyiikunwa. MoNamibia aanogo mbaka oya simana noonkondo oshoka ohaya kwathele aanafalama ya tseye kutya evi lyawo olina uunongo wuni. Nenke iikunwa yawo otayi vulu oku koka nawa yi ikwatelela konkalo yontumba.

Momagumbo gopamuthigululwakalo moshiwambo ohamu tungwa oondjugo. Ndhono hadhi tungwa shi ikwatelela koonzo dhopaushitwe ngaashi evi ano aantu taya longitha eloya nomwiidhi ngono hagu kamuwa momadhiya ngu gwatalala.

Oondjuhwa iinamwenyo mbyoka yasimana moNamibia. Unene tuu momagumbo gokomikunda hoka hadhi ithanwa oondjuhwa dhomoshilongo. Odha simana uunene molwasshoka ohadhi gandja onyama nomayi ngono ganika uukolelel kaanafalama nagwanithipo yomomagumbo.

Uuna ta shiya koOndjamba ,iilyo yasho ohayi vulu oku longithwa minima oyindji ya yoloka, ihe osha simana oku dhimbulukwa kusha oondjamba odho dhimwe dhominamwenyo ya gamenwa paveta mo Namibia. Oshipa shOndjamba ohashi vulu oku longithwa oku ninga iikutu ,ondjato nenge ombuto dhongaku.

Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo iinene kombanda yevi. Ohadhi vulu okukala dhi na uule woomita dhi li ndatu nenge shivulithe po mpo . Dho odhi na oonuka ndhono hadhi longitha okufudha , okulya iiyimati nenge okuteya omiti.

Embakumbaku olyo ndjono hali kala lya hila oshipululo shono hashi fulula mo ano evi opo aantu yawape oku kuna mo ombuto yawo yoyi mene nawa. Lyo lyene enene nohali vulu oku enda mefululu kaapena uunyegwi washa.

Omapungu gamwe gomiikunwa yasimana unene moshilongo shaNamibia. Ohaga kunwa unene kuza methimbo lyaNovemba taga kaliwa pethimbo lyaApilili. Ohaga liwa omatalala nenge ga kukutikwa taga tsuwa ganinge uusila.

Oshigandhi oshi kwatelwa pamuthigululwakalo gwaaWambo, mono hamu pungulwa iilya yoshipe konima yeyingulo.